Sheba n ʒi duu puuni ban ʒiya dʋʋ maa puuni galisiya pam be yala liiga konkoba shaba yɛla liiga doʒima ka shaba yɛ liiga sabila ka shaba yɛ liiga bankoma ka shaba yɛ liiga nuɣso nima ka be ʒi kuɣsi zuɣu duu maa nyɛ la duvɛlli duu maa puuni ha ka ninvuɣ shɛba dabam za be tooni ka di mali takorti

Daani n boŋo ka bipuɣunsi ayi ʒiya bi yɛla neen konkoba ka bob bob sabila moongu nim biɛla taha ni ka leemu nim biɛni ka kodu nim biɛni ka wotamilo nim biɛni ka ʒɛri ʒɛri bɛ ŋmana ni

Palli n doya ka Loori nim doli palli maa chana palli maa nyɛla yaɣa dibaayi palli maa zuɣu ka do so ʒiya n yɛ liiga dozim ka so tureeza tampilim ka gbubi ninkpari o nuuni Loori nim maa nyɛla Loori konkoba

Pala n doya pala maa nyɛla dibaayi ka loori nim saɣam saɣam n doya ka loori ʒiɛ kanna ka pili nuɣso taapooli zo karili biɛla loori maa nyaanga loori nim maa nyɛla loori bobgu ka saɣam saɣam balibu balibu doya

Sheba n ʒia ban ʒia maa bɛ ʒila palli zuɣu paɣaba mini dabba ka so ye polinsi liiga ka zaŋ nangban'pobra pobi o noli ka ga ninkpari sabla ka loori nima piɛ taba doli palli ka paɣa so tabi o shee ka ye niɛn'ʒehi bob'ʒee liiga ʒee baatori.